Dis picture na female king or women king wey den dey call regent. For Nigeria, na men dey always rule as king, even for Yoruba land, na men de dey alwys put as king. But wen di king don go older and e no get male pikin wey don grow well well to tek reach dat position, na di female pikin wey don grow well well for di house na in go be rejent wey dey go put for there till wen di male pikin don grow well or till wen de don see pesin wey de fit put for di position. Dis female king di regent na dem go dey everything wey de dey do for dat community. Dis kind practive e popular well well for Ekiti and for ondo state. E no popular for some part of Yoruba land na wetin de dey do be dat. If di king don go like dat. Dis women go dey wear cloth like men like men king wen de dey throne e dey wear trouser e dey wear cap, dey do everything like man. Even for women wey don marry, dat time wey she be king, she no go fit born, she no go do anything wey man and woman go do, and even for di won wey neva marry, dat time wey she be king, she no go fit marry, se no go fit born until de don bring anoda king until de don bring di man wey go be king den she go go back to her position as woman for community. For Yoruba land de get some k ngs for ondo state, one of dem na moyioluwa olubumi flowon she finish for OSUtech, she study microbiology. Anoda one women king like dat na taiwo oyebola Agbono dat won finish for Agbona university studied microbiology too. All of dem dey go school. Anoda won na tinuade babalola adejinpe, dis wan na for akoko town for ondo state I don talk am dem plenty well well for ondo state. Dis wan don even be king tey tey e don tey wen e don dey dat position as king ssince twnty fifteen. E go school, e finish school for akungba akoko. Anoda won wey be king na for ondo state na Elizabeth olayinka tolani dat won self be king. Dem plenty like dat ven for Yoruba land di first female king na orompoto for alaafin of oy o. Dis kind thing e dey go on well well for yoruba.

Di kind thing wey dis boy dey do na picture of boy wey de pour dirty water for main road.pour am for front of pipu house, pour am for road where okada dey pass, where even bus dey pass. Dis kind thing wen e dey do e nor dey ok na pollution de dey call am, e dy cause pollution for area. And dis picture, den no get gutter, gutter na drainage system wy water fit ven pass even if you carry water from your house from inside your compound, you fit pour am inside di gutter mek di thing dey flow but dis kin area dem no get gutter na why di boy carry di water e fit be watr wey dem tek wash cloth, e fit be water wey dem tek wash plate e kon carry am tek pour for main road.dis kind water na fit get nylon inside am e go k on dirty di area e go kon litter di area. Kdis kind act e no dey healthy at all oyinbo pipu go sey e dey un- hygeic and na for dis kind water mosquito go begin dey live dey do yanga. If dirty water don plenty, di mosquito go begin grow big dey bite pipu. For dis kind area na pipu wen go get malaria go plenty because as e tek be na rural area. Rural area na place wen there eye neva open well well.even government neva even nget their time for there na why dis kind area dey get mosquito dey get cholera dey get different infection because di pipu no dey maintain di area de no dey tek care of their place de dey pour water de dey even pour dirty for main road. Dis kind action, government for places like lagos de don dey sanction dem, lagos state goveenment nor dey gree mek dem dey liter street, you nor fit liter market if you do am, e get moni wey you go pay, e get di kind sen ten ce di kind punishment wey de go give pesin wey do dis kind thing. Dis kind thing ey de dey do fit even cause accident. Accident fit be anything, pesin fit dey waka mek e slip as e sleep na e fit fall down mek anoda thing do di pesin. Dis kind ting na even pipu wen dey pass if den match am carry di leg enter their house, anything fit happen infection fit start from there na why government dey do regulation sey mek pipu nor dey pour dirty for their area, mek dem no dey pour dirty water for road. Some pipu dey even pack dirty wey de don dweep for their house de dey put for main road. Government nor dey encourage dis kind activity from pipu especialy lagos state government de don get regulation if tyou do dis kind thing punishment dey for you and I know sey for dis area wen den eye neva open so, malarial go plenty. Government neva et their time na why de still dey do dis kind thing for dis age and time.

Dis picture dey tell us man wen dey work for company wey kon get work related stree. Dis kind stress na stress wen be sey na di work dey give am di mental stress. For dis picture, di oga still dey query am dey ask am plenty plenty question. Di oga no even gree mek explain wetin dey do am mek e even explain e sef for di work. Dis kind thing dey happen well wel for work place e dey plenty wen be sey di oga no dey even dey give room for their employee to tek dey explain dem sef de just want mek dem do di ting mek dem do di work, de no care how you tek dey if you do di work well or how you tek do di work. Dis kind thing e dey affect lots of pipu, so pipu e go affect dem re ach wey be sey de go carry dem go doctor wey go dey check brain mek dem fit know wetin dey do dem. Dis kind work stress dey give pipu obesity, e dey give pipu hyper ten sion, e dey even give some pipu short life span because di stress go don too much for dem and de no go fit tek am. And ppu nor get choice pesin wey won hop e go sha work na why de go stll tek di work. Some pipu wen dey even try to explain to teir oga se yoga I get mental stress di oga go think sey na lie di pesin just wan rest for house and dis thing nor suppose be like dis. Mek employers oga wey dey employ pipu me dem dey allw mek their employee di pipu wey dey work for dem mek dem dey get time to tek explain anything wey de give dem benefit of doub for some mistake wey dem do. No be everything you go dey shout untop pesin wey dey work for you a why for Nigeria na regulation don dey sey mek every oga wey de emply pipu sey di mental health of their employee dey ok sey mek di employee self fit get channel wey e go fit meet oga if anything happen, oga dis work self I no understand, oga ageb give me small time mek I fit understand dis assignment wen you give me. Nbo be to just dey shout ahout shout ontpo di employee head na why di regulation dey for Nigeria. Sey mek di oga patapata sey mek dem crea channel, mek den creat regulation wey e sey dat wan de go dey check their employee mental health, de go creat channel wen be sey those wan self de fit go on speak anything wen do dem because na small different differet thing dis work stress e dey show for pipu bodi, de fit go hospital mek dem go check demsef.

dis picture na picture with di president of Nigeria, president Bola Ahmed Tunubu wen de born for twenty nineth of march nineteen fifty- two. By late Abibatu Mogaji. Na him be di sixteenth current president wey Nigeria go get, den elect am from twenty twenty three na from march wan twenty twenty three, INEC declear am sey na em win di election na from all progressive congress APC e come. Before e be president, e don be governor for lagos for ninty ninty seven nto two thousand and seven even before dat time, e don do senator for lagos wey be for third rtepublic under di banner of social democratic party wen de dey call SDP. For march twenty nine twenty twenty thress sey dem sign am in se e don turn president mek e begin dey work since dat may twenty nine. From dat may twenty- nine, e sey mek dem commot subsidy for fuel, de commot subsidy, everybody begin shout, for june three, e put for power judge Acume sey nja e gobe secretary to di government of di federation and put Femi Wajabi amala as chief of staff as chief of staff to di president. For june nine Ekomo Godwin Emefiale wen be governor for central bank dat time for may twenty nine wen pass for twenty twenty four, e kon sign sey di formal national anthem wen pipu dey sing “Nigeria we hail thee” sey da wan beta pass di wan wey we dey sing na so oga patapata carry pen sign sey mek dem begin sing Nigeria we haid thee and e put am sey mek dem begin teach dem for school, dem begin teach children wen be dey school since dat time till now wen we dey talk na why Nigeria national anthem don change. Dis president Bola Ahmed tinubu, e old traditional chieftancy, de dey cll am asiwaji of lago and de dey cll am jagaban of di boju emirate in ninja state. E get three children oluremi tunube wen e dey represent

Dis picture nan a di cajar plaza na wey dey sapele road for benin Edo state. According to di pipu wen e dey di area den sey di plaza na in be di best place wen be dey Edo for benin sey because pipu dey there pipu dey come sey na best place where family fit go for en tertainment. For dis kind plaza na, den get cinema wey pipu fit go watch movie, wen den go go watch oyibo film, watch Nigeria film, e even get play area for children, pipu wen carry children come di children go go there go play. Den get game center sef for pipu wey don grow up wey won play game evenfor inside dis plaza, de get where de dey sell food, de get where de dey buy cloth, de even get where de dey buy drink and pharmacy dey there incase of emergency and for pipu wey dey area if de won buy. Dis kind plaza no be di new won wey de Nigeria, e get other big big plaza lik dat wen dey different different place. Plaza like dat na ikeja city mall wey dey ikeja for lago. Anoda plaza like dat na di won wey dey FCT Abuja, anoda wan dey adebayamu road for kano anoda won dey for cross river for calabar state, tinapa shoping center, anoda wan dey Abuja again wey de dey call capital mall and polo partk mall wen dey enugu. Dis kind plaza dey provide space for pipu wen dey meet, e fit come connection for there wen you go tghee different different pipu na in dey come polaza come buy something kom do one or two. You fit gho there meet pipu wen you no even expect for your life you go met dem for there fromthere connection go tek dey build up. And dis kind plaza for area wen e dey, e dey commot stress from pipu, e easy to go plaza to go buy something, wan thing way you won buy, you go see am for different different store, you fit even price am and if you won buy pplenty things too, plaza dey get different store wey de dey sell different thing e easy for pesin wey won buy something to just enter plaza to go buy something and for dis kind plaza now, de dey employ plenty pippu, pipu wey dey di community, de dey benefit from am, e dey give job opportunity amnd wetin oyibo dey cqll idleness dey commot from pipu mind because de don get work. Dis plaza e dey good for area wen be sey de want development. De even dey do show wen b sey de go carry artist com di area, e go come di polkaza de go creat space wen de go meet, di artist go sing pipu go meet am. E dey very very good for community and even for pipu, for government self e dey help to combat poverty and e dey incrase economy ione wa y or di other.